Barka da warhaka. Watau ayyuka da nake da shi a cikin watau iyali na musamman da sanyin safiya ayyuka ne da ya shafi? karin kumallo watau wa'innan ayyukaya shafi kari kumallo zan iya kira da farko watau abinda za a karya kenan, girki ma kawai zan iya cewa mai zaman kansa na safiya watau akwai kuma abinda ya shafi shara, akwai abinda ya shafi wanke-wanke, akwai abinda ya shafi wanke ban ɗaki watau tsafta na muhalli kenan. Wa’innan ayyuka ayyuka ne da suke a cikin watau gida na wanda nake ƙoƙari yinsa? wanda ayyuka ne da muke yin sa idan muka tashi watau da safiya Yayin da muka tashi da safiya watau akwai aiki na girki wanda wannan girki abun karyawa ne wanda za ayi karin kumallo da shi yayin da za ayi ƙoƙari a ga cewa munyi wannan girki an zauna an ci sannan kuma ba iya girkin za a tsaya ba, akwai tsafta na madafan gaba dayan sa wanda akwai shara na madafa, akwai watau goge-goge? Bayan goge-goge akwai wanke-wanke na kwanuka ko kuma ince da kofuna da kuma farantai da aka ci abinci a ciki duk zamu wanwanke su. Bayan wanwanke wa’innan kwanuka da aka ci abinci, akwai wanke tukwane da aka yi amfani da su. Duk wannan ayyuka ne ire-iren ayyuka ne da muke yin sa watau da safiya a watau ainihin cikin gida. Baya ga wa’innan wanke-wanke da tsaftace madafan an gama da abinda ya shafi wanke-wanken abinda aka yi karin kumallo da shi ko in ce abinda aka karya da shi, za a zo a gyara ɗaki watau na kwana yadda zamu yi sharan ɗaki na kwana, za a gyara gado, za ayi shimfidi a canza watau zanin gado, a gyara ɗakin yadda ya kamata yadda zai ƙawatar yadda zai yi kyau. Sannan za a koma ɗakin da ake zama wanda zamu kakkaɓe ƙura da ke jikin kujeru dake ɗakin, zamu share ɗakin sannan zamu gyara telebijin zamu goggoge telebijin, duk wani ƙura da ke ɗakin zama zamu goge shi yadda zai yi kyau baya ga shara da za ayi. Sannan watau akwai bayi watau ban ɗaki kenan shima aiki ne da muke yin sa da safiya wanda zamu wanke ban ɗaki kamar yadda muka sami, ya fita yayi tsafta yayi kyau wanda tsaftan muhalli abu ne da yake da matuƙar mahimmanci, yake ƙara lafiya a rayuwan al’umma baki daya. To duk ire-iren wa’innan ayyuka su muke yi da safe a ciki gida watau da iyalai na baki ɗaya, Nagode.